I bar man aneno lutuko abical matye ka tuko ki odilo mukene gitye ka ngwec acel omako lawote kun mito ni pe okati mutoka tye adek makiketo gi kenyo yadi ma kingi idite bene tye ma orumo gi.

Laco man tye i nge tot me cate bongi mukene tye i gutiya i get ot bene tye ki mwono cel lucungu adek mapatpat.

Dako man tye ka pyeto muranga ki odero murangane kalane tye ma kwa tye madongo i boo piny bene waneno labolo mudongo madwong kalatuc bene tye nen ot bene tye i ngete oboyo wiye aboya ki latam pol tye maleng matar wangom bene nen mutwo.